How hospital fit take respect pesin religion and still give am beta care even if the religion no folo for wetin doctor wan do? um dis one heavy, um for hospital mata, e dey very important make dem respect wetin pesin belief o, every bodi get right to folo dia religion even wen dem dey sick. The first step wey hospital sopos take na to ask the pesin about dia religion as de dey come from the biginin um, if dem no wetin the pesin belief e go help plan treatment wey no go brek the pesin faith, some pipu dey wey no dye gree collect blood or dem no dey gree take som kind medicine, if nurse or doctor sabi dis one earli, dem go fit find anoda way wey go still help the pesin without um um without crosin dia belief, you you no na, hospital sopos also get pipu like imam, pastor or traditional leada wey fit talk to patient and explain tins well. Dis kind pipu fit help balance wetin the religion talk and wetin doctor wan do, some times e dey hard o, but if everybodi reason well dem fit find road wey go make sense. Anoda tin be sey, hospital workers sopos go trainin to learn how to respect pipu religion, e no gud make nurse or doctor do somtin wey go make patient vex or feel sey dem no dey respected. Make we take for example, if pesin dey fast, e no go make sense give am medicine for day time, nurse sopos fit change the time wey the medicine go come, mey be for night or for earli mornin um communication na the main key o, doctor no sopos just kari hand do wetin dey want, dey sopos call patient and even the family make dem talk togeda, na so trust go dey and wahala no go show face later. Hospital sopos also get rules wey talk sey everybody religion go dey respected weda na small belief or big one. Mey dem treat every body well. Even wen Nigeria and medicine no gree, with beta talk and respect, every tin go still work out.

How hospital fit train dia workers to sabi respect pipu culture and religion? Ok. Hospital fit promot cultural and religious respect if dey train dia workers well. The first tin wey hospital fit do na to give dia workers beta training wey go teach dem how to handle people wey come from different background. Som patient dey wey dey folo tradition, som dey folo religion strong, so e go make sense if nurse and doctor sabi how to relate with dem. One beta way na to do workshop and seminar wey go teach workers sey everybody no be the same, make we take for example, som pipu no dey allow make doctor no dey touch dem because of dia religion. um if the hospital workers don learn dis kind tin, dem no go do dat mistake at all. Anoda strategy be, na to bring cultural and religious leaders, make dem come talk with health um health care workers, pipu like pastor dem, imam dem, native chief dem, traditional healer dem fit explain why pipu dey behave the way wey dem dey. Dis one go open the mind for the workers and dem go dey careful next time. Hospital fit also use um role play for trainin um make we take for example dem go add drama wey show how pesin from one culture go re go react if dem do somtin wey no folo for dia belief. Afta di acting Afta dey um don act finish dem go discuss am, and talk wetin dem sopos do beta, e still gud make hospital get um manual and guidebook wey talk about different pipu culture and belief, dis guide fit help workers make dem understand beta how dem go take treat pipu wey come from different background. Las-las, respect and open mind na the main tin if even if doctor no understand why pesin dey behave one kind, make dem no joj make dem ask question with respect and try find beta way wey go fit help the patient without um destroyin or breakin wetin dey belief. if hospital fit do dis kind training and strategy, patients go dey happy and dem go trust de hospital well well.

Wetin fit happen if hospital dey promot religious tolerance fo patients and in workers? If hospital dey show religious tolerance, e get plenty good tins wey go fit happen, first one be sey, patient go happy well well. If pesin see sey hospital dey respect wetin dem belief, dem go trust the doctor and nurse more. Dem go open up, talk wetin dey wori dem well and dem no go fear sey, dem go judje dem. Dis one fit help doctor do beta diagnosis and treatment. Anoda big tin be sey health outcome go beta, wen patient trust the pipu wey dey treat am, um den go take dia medicine well and dem go folo advice but if dem feel say the hospital no dey respect dia religion um, dem fit hide tins or even waka comot, dat one go make sickness worse.e still help reduce wahala for hospital, if everybodi dey respected we no go dey see patient and doctor wey dey quarrel, um e go bring peace and work go move smoot even emergency case. If everybodi understand each oda quik action fit happen, for the workers too, e dey help mey dem feel beta for work. If nurse and doctor sabi sey dem dey work for place wey dey promot peace and understandin, e go reduce stress na, dem no go dey fear sey dem go offend pesin by mistake plus dem go fit proud sey dem dey work for place wey care about pipu culture and belief. Anoda gud side be sey hospital go get beta name, pipu go dey tell odas sey, the place dey show love and respect no mata your religion, dat one fit bring more pipu come the hospital. So religious tolerance na big key, e dey help patient, get peace of mind, e dey improve dia healin and e dey make the workers happy. Hospital wey dey practice am, go always standout.

How hospital fit take balance religious tolerance with equal care for everybody? Hospital fit balance religious tolerance and still give every bodi equal and respectful care if dem do tins the right way. The first one be sey: hospital sopos get clear rules wey talk sey every bodi, no mata dia religion, deserve beta care. Weda the pesin na Christian o, weda na muslim o, weda na traditionalist o, or even no get religion, dem mey dem still treat am the same way. Now, to show religious tolerance no mean sey dem go favor one religion pass the oda o, e just mean sey dem go respect everybodi belief and still folo medical rules wey go help the patient, make we take for example if pesin no wan take som kind medication, because of dia religion, doctor fit explain anoda option wey go still help. Hospital sopos train dia staff make dem sabi sey all patient na human being first before any religion. Dis kain trainin go teach dem how to talk to pipu with respect. How dem go lis ten well, how dem go handle situation wey get religious mata inside. Anoda way to balance am, na to always ask patient wetin dem belief or how dem want make dia treatment go, if the patient talk, make the hospital try work around wetin the patient talk without spoilin the medical care, you no sey de talk sey communication na key, also, make hospital no allow religious group take ova decision. The goal nato respect pipu but still give beta health care. If any religious practice go harm the patient or odas, the hospital sopos explain with love and offer beta options. Lastly, hospital sopos get feedback box or system wey pesin fit use talk if dem feel sey dem no treat dem well, dat one go help hospital correct mistake and come improve beta, so the koko be sey, respect everybodi belief, treat everybody equal o and always dey find peaceful way wey go balance medical care with religious values, dat one na the way forward.

Wetin be the benefit of brestfeeding for pikin brain and wetin e fit cause later for skul and work? Brest feedin dey very important for pikin brain and how dem go take reason well. The brest milk wey mama dey give pikin from birth get correct nutrient wey dey help the brain develop shap-shap, e get somtin like DHA and oda fatty tins wey dey sopot brain and eyes, na why doctors dey always talk sey make mama try brest feed pikin for atleast six month. Wen pikin chop brest milk well, e dey help dia memori, tinkin and how dem dey take learn tins. All dis tins go show later wen the pikin start skul, dem go dey quik understand wetin teacher dey talk, dem go sabi read fast and dem brain go dey shap. Research don sey ,na many children wey brest feed well from small sey later for life, dem dey perform beta for academics, some even get higher scores for exam and do well for university. Even for work, dem dey tink fast and fit dey solve problem quik because dia brain don develop well from small. Anoda tin be sey brest feedin dey help bond the mama and the pikin well, dat love and closeness still sopot the pikin mental and emotional health. Wen pikin grow with dat love, e dey boost dia confidence well and dem dey relate beta with pipu which dey help for success later in life. So brest feeding no just dey help pikin grow strong bodi o, e still dey help the brain to work well, if it affect how the pikin go take do for skul, even later for work. Mama wey fit brest feed im pikin don give her pikin very-very big health start for beta life.

How brest feedin take affect mama and pikin bond and wetin e go fit cause later for di pikin life? Brest feedin na one pawaful way wey mama and pikin dey bond well from small. As mama dey brest feed, she dey hold the pikin close, look am for eye and both of dem dey feel calm and safe, dis closnes dey help build strong atachment bitwin mama and pikin. The hormone wey dem dey call oxytocin, dey release for the mama bodi wen she dey brest feed, dis hormone dey make love and conection strong, the pikin too dey feel dat warm touch, skin to skin and steady heart beat of the mama. All dis tin dey help de pikin feel secure. Wen dis kind bond strong, the pikin go grow with beta emotional balance, dem go dey trust pipu more, dem no go dey quik fear. Dem go feel save to explore the world, pikin wey get strong attachment with im mama from brest feedin time most of the times. Dey dey more confident and dey do well for skull and friendship. Later for life, dis kind strong bond fit help the pikin get beta behavior, less stress, and gud relationship with odas. Dem dey quik bounce bak wen life hard because dem grow inside love and security. Even the mama too dey benefit o,she dey feel more connected to her pikin and dis bond fit help her reduce stress, depression, and help her enjoy motherhood more. So, brest feedin no be just food o, um no be just food at all, na love, na conection, na foundation wey fit help the pikin grow well for bodi, brain and heart.

Wetin be the economic benefit wey dey inside brest feedin, how e dey take save moni for families and health care systems? Brest feedin na one of the cheapest and most beneficial way wey mama fit take feed her pikin, e no need moni to buy, e no need botle and e always dey readi any time because of dat, brest feeding dey save famili plenti moni wey den for spend on baby formular, feedin bottle, steriliza, anoda small-small baby wahala. If mama brest feed well, she no go need to buy milk every week or month. Just imagin sey pesin dey spend ten thousand naira or twenty thousand naira every month on baby fud, brest feedin dey clear all dat expenses, dat moni go fit go into oda important tin for house like clot, skul feed and oda house need. Apart from sey e dey save moni fo famili ehn, brest feedin still dey reduce the amount of moni wey government and hospital sopos dey spend on treating sick pikin. Brest milk get natural protection wey dey help fight infection, pikin wey brest feed well no dey too fall sick. Malaria o, diareer, cough and oda tins go reduce wen pikin dey healthy. Dem no go dey rush am dey go hospital everytime, so government no go dey spend too much moni on health care, e dey also reduce pressur for the hospital staff because less sick baby dey come. For long time benefit ehn, children wey brest feed well, fit do beta for skul, de dey become productive adult and de dey contribute well for the society and dat one too na economic gain. Because more healthy and smart pipu na dey inside the country and e go make the country beta. So brest milk no be just natural fud, e be like natural investment, e dey help the famili save, e dey help the health system rest, e dey help the whole country move forward, na so.

How brest feedin take help the environment wey you compare am to um baby formula? Brest feedin na natural way to feed pikin and e no get um and e no dey cost harm for environment at all. The first one be say brest milk no need factori to produce am, mama bodi na the source and e no need machine, fuel or electricity to make or store am. But if we um sey make we take um luk at um baby formula na different story, dem dey produce am for factory, dat one mean sey dem dem use machine burn fuel, even polute the air. The process dey release smok and waste wey no gud for the environment. Afta dey don produce am finish, the formula de come inside tin, plastic and nylon. All dis wey dem dey put inside pakage, wey dey go use, na extra robish wey pipu go trowey. Most of the time, dem no dey recycle am, the tin and the plastic go just full gota, blok road, even enta riva go spoil wota for pipu, e neva finish o, dem still need fuel to kari the fomula go factori, from the factory go maket. dat transportation na anoda wahala for environment because of the fuel wey dem dey comot for for air. Brest feedin no need all dis at all, e no dey waste anytin, no platic o, no tin o, no smoke, e dey reduce pollution. E dey clean and e dey sopot nature. Even for wota usage, brest feedin dey safe wota. Because formular need plenti wota to meet, wash bottle and clean up. So if mama choose to brest feed, e no just help her pikin grow strong, e dey help protect the earth wey we all dey live inside, so, na win win for pikin o, mama o and the environment wey we come see our sef inside.

How brest feedin dey benefit women reproductive health with the prevention of brest cancer and ovarian cancer inside? Brest feedin no just dey help pikin alone, e dey help the mama body too, especiali her reproductive health o, one big benefit be sey brest feedin fit help reduce the chance wey brest and ovarian cancer fit take happen. Wen mama dey brest feed, e reduce how hormorne dey behave from her bodi o and dat one dey protect her form som cancer wey dey affect women. Make we take for example, while woman brest feed, her bodi no dey produce so much exogyne and scientist dontalk sey, too much of dat homorne dey lead to brest cancer and brest feedin na natural way to take balance the hormone and wey dey protect the brest too. For cancer wey dey happen for ovary, da one too dey reduce for women wey dey brest feed because wen mama dey give pikin brest, her ovulation dey pause small. Dat one mean sey, her ovary no dey work ova load. And dat rest fit protect her from developin wahala for dat area later in life. Brest feedin still help reset woman bodi afta birth, e help womb return back to normal size shap-shap and e dey reduce bleedin once the pesin born pikin finish. Som women wey brest feed well also dey enjoy natural birth control for some month. Wey mean sey e dey reduce chance of bele immediately after birth. Even bone health fit improve. Research don show sey women ewey brest feed for month get stronger bone later. And e dey reduce the risk of………….? Wen dem don dey old. So as brest feedin dey gud for pikin na so e gud for mama body too. E dey protect, e dey heal and e dey balance tins for inside the woman bodi.

Wetin be the main nutritional benefit of brest feedin for baby and how e compare baby wit formular? Brest feedin na the best fud wey pikin fit chop from wen dey born am, the brest milk get every tin wey the baby body need to grow well, both fud and medicine dey inside. From wota, protein, fat, carbohydrate, vitamin, minerals even anti bodies wey go fit fight infection all of dem full inside brest milk. The first milk wey comot from mama brest na cholesterol, dat one na like gold, e small but e strong. E help clean the baby bele, build strong immune system and protect the pikin from any infection. Formular no fit give da one, kai! E no fit give dat protection. Brest milk dey easy for pikin to digest, e no dey give bele pain or constipation like formular dey do some times. And e dey change as the pikin dey grow so the milk dey adjust to give wetin the baby body need per time, formular no dey do like dat o, e just dey one time. Anoda tin be sey brest milk get livin cells o, enzymes even anti bodies wey formula no get. Dis dos um tins dey protect baby from sicknessess diareer, ear infection, cold o and even all dis long time um sicknesses like athma and alegy. Formular dey try especiali wen mama no fit brest feed but e no try rich wetin brest milk dey offer and e cost pass brest feedin too o. Formular still need clean wota and gud hygiene, if not, e fit give baby infection. So, if mam fit brest feed, na the best way for the pikin to chop correct to grow well and e go also help the pikin stay very healthy. So e beta mek pesin wey mama choose breast feedin ova formula.

How brest feedin take afect pikin immune system and the special protection wey e dey give. Brest feedin na one strong way wey mama dey build her pikin immune system from day one. Breast milk no be ordinary fud o, na fud plus protection. Inside the milk especiali the first one wey dem dey call cholesterol, e get anti bodies, white blood cells, enzyme, and oda tins wey dey help pikin bodi fight infection. Pikin wey dey drink brest milk go dey more protected from common sicknesses like cough, catarrh, dariah, ear infection and even stomach wahala na because de anti bodies wey dey the mama bodi she dey pass am give the baby through brest milk. So the baby bodi go don already sabi how to fight sicknesses even before immune system go strong well. Brest milk still get taste like lactoferene and lysozyme. Dis ones dey kill bad gems and protect baby from bacteria and virus.e also help balance dey gud bacteria inside the baby bele wey go help digestion and keep the baby healthy. As baby dey grow, the brest milk dey change to meet wetin the baby need part time, if the baby get infection, the mama bodi feet produce more anti bodies for dat particular sickness and pass am to the baby thru di milk, na so dia bodi dey work togeda. Breast fed babies dey less likely dey no dey too surfer from long time sicknesses like athma, alegy, diabetes, or even obesity dey no dey surfer all dos ones oo and dat immune protection ehn, fit still folo dem rich wen dem don even big. So brest feedin no be only fud o na strong ogbenge medicine. And shield for baby health, na why e gud make mama brest feed well. Especiali for the first six month.

How health care workers and government go take sopot brest feedin thru education, resources and policy? To sopot brest feedin well well, both health workers and government get big beta role to play: The first one be sey, dem sopos educate mama from anti natal period, make dem sabi why brest feedin gud for baby and mama. Nurse o, midwife o, doctor o, all of dem sopos dey talk about the benefit of brest milk and how to do am well. Hospital and clinic wey dey welcome baby sopos be peh wetin de dey call baby friendly. Dat one mean sey, dem no go quick give baby formula unless sey e necessary and dem go help mama start to brest feed from the first one hour wey dem born pikin. Government too sopos put laws and policies wey go help. Make we take for example, maternity leave sopos long enof at least, three to six month, so dat mama feet stey house brest feed her baby well, without fear of work wahala. Work place sopos get brest feedin corner or crèche wey mama fit use pump or feed pikin wen e dey necessary. Community health workers fit help kari dis message go village, go inside village gon-gon, go town and even house to house. Dem go teach mama how to position pikin, how to avoid brest pain and how to no sey baby dey feed well, dem still need give brest feedin mama sopot, tins like free health chek, um nutrition advice, sopot group and even small-small allowance for low income families. Las-las, mey dey stop advertisement of baby formula any how because e dey confuse mama. Government fit regulate am well, so dat brest feeding go be the first choice always. If every bodi from hospital to government join hand, more babies go enjoy natural benefit wey dey inside brest feedin.

How exclusive brest feedin wey be da one wey involve only brest milk take help women reproductive health includin brest and ovarian cancer prevention? Brest feedin no only gud for pikin, e still help mama bodi well well, especiali her reproductive health. One of the biggest benefit na sey brest feedin dey reduce the chance make woman get brest cancer or ovarian cancer. Wen woman dey brest feed ehn, especiali exclusive brest feedin, da one wey involve only brest feedin. Her hormone level dey change. E go reduce how extrogen dey flow for her bodi. Too much extrogen ova time dey increase risk of breast cancer. So as brest feedin dey reduce am, na protection e dey give the woman. Brest feedin still give the ovaries rest. Since woman no dey see period steady durin [um} exclusive brest feedin wey be to give only brest milk, e mean sey ovulation no dey happen regularly e no dey too happen. Dat brek wey ovary dey get dey help am reduce risk of ovarian cancer. Anoda benefit be sey brest feedin fit act like natural famili planning for small time, e dey delay wen woman go start to see her period again o, so e fit give space bitwin children. Dat one dey help the body rest and recova, brest feedin still dey help womb go back to normal size afta the woman don bon finish and e dey reduce bleedin plus e dey burn calories and help mama loose weight from pregnancy quik-quik. So if woman fit brest feed her pikin, only with brest milk for at least six months kpere and continue even afta introducin fud, e no just dey help again, e dey protect her from future health wahala. Brest feedin na nature own way to take care of both mama and pikin togeda, make we encourage am every way possible.

How health workers and government go fit support exclusive breastfeeding through education, resources, and policy? To support exclusive breastfeeding, health workers and government get big responsibility. The first one be say education na key, nurse o and doctor wey dey see pregnant women suppose dey always talk about de benefit of exclusive breastfeeding. How breast milk alone for six months dey protect baby and help mama body too. For hospital dey suppose dey train staff well so dem fit support new mama begin breastfeed quick after birth, after dem don born finish. Baby friendly hospital policy go help make sure sey baby dey with mama immediately after dey she born. No be to carry baby go keep for nursery dat skin to skin contact dey very important. Health care fit organize breastfeeding support group wey mama go go meet other mama dey go share their experience, community health workers go fit go house to house educate women for village and town. Government suppose create policy wey support mama, maternity leave suppose last at least three months, and work place suppose allow break time make mama take breastfeed or bump milk. Company wey get creche or breastfeeding room go make things easier for mothers wey dey work. Government still fit provide free breastfeeding counselling especially for women wey just dey born for first time, and dey go distribute correct information through radio o, tv, and even all these community programmes. Dem suppose ban or even regulate how dem dey advertise formula make mama no confuse. Even for rural area, government fit help with transport or mobile clinics wey fit reach women wey no fit come hospital. Wen health workers and government join hands support exclusive breastfeeding, mama go feel encouraged and pikin go grow healthy.

Wetin be the benefit wey dey inside exclusive breastfeeding for mama and how e dey take prevent bleeding after she don born finish and how e dey help woman womb return to normal. Breastfeeding no just help pikin grow well o, e still help mama body recover after she don born. One big benefit na say exclusive breastfeeding dey help prevent heavy bleeding wey fit happen after woman don born finish. We dey call am Postpartum Haemorrhage na so oyinbo dey call am. When baby dey suck breast, e dey make mama body release one hormone wey dem dey call oxytocin. This hormone dey help the womb to reduce, to contract na that squeezing action that action wey dey make am reduce dey help stop bleeding. So, the more the baby dey suck im mama breast the more the womb dey contract, dey reduce and blood loss go also reduce. Dat same um enzyme wey we, that same hormone wey we hear earlier oxytocin wey help stop bleeding, still dey help the woman womb shrink back to the normal size, e go help am go back the normal size after she don born finish. We dey call am Uteri evolution, na so oyinbo dey call am. E mean say breastfeeding dey help the woman go back to how e be before pregnancy, and e dey happen faster for women wey dey breastfeed. Another benefit be sey as womb dey shrink fast e dey reduce the chances of erm infection and other things wey fit enter like complications. Breastfeeding still dey help reduce stress, emotional support bond between mama and im baby. And e dey burn calories so mama fit return to shape small small. So exclusive breastfeeding na natural way wey God don give women to take heal after she don born, e help control bleeding, return the woman womb to normal, and support the overall health of the woman wey just born. Make we dey encourage women to breastfeed well for both im self and im pikin health.

How exclusive breastfeeding fit reduce risk of sudden infant death syndrome wey dem dey call SIDS and wetin cause the protection? Exclusive breastfeeding dey protect pikin from many danger, one of them na sudden infant death syndrome wey pipu sa wey pipul sabi as SIDS. Na when pikin just die for sleep without any clear reason. Dis kind thing de dey very scary but research show say pikin wey chop only breastmilk for first six months get lower chance to experience am, breastmilk get strong power, e dey boost pikin immune system o, and e dey help fight infection, many times dis SIDS dey happen after cold, cough or other infection don weak de baby body. But breastmilk dey help prevent all those sickness wey fit lead to SIDS. Another reason be sey, breastfeeding dey help pikin sleep lighter, e no too deep like formula fed babies. Dat light sleep dey help baby respond quick if something dey wrong like if e no dey breath well, breastfed babies still dey wake up more of ten suck and dat frequent waking up dey help dem make their body dey regulate. Breastfeeding also dey help the brain development and as the breathing pattern wey the pikin go get. Oxytocin from the mama body as she dey breastfeed dey give calm and dis bonding feeling, e even help reduce stress for baby body make everything stable, plus mama wey dey breastfeed full-time, no too dey use bottle and pacifier early all these things dey reduce SIDS risk. Because bottle sometimes dey make baby sleep too deep and block nose. So exclusive breastfeeding no be only food na real life saver, e dey protect baby in many ways wey we no even dey see with our eyes. Make we dey support mama to breastfeed well to redice to reduce this kind risk.

Wetin be de economic benefit of exclusive breastfeeding and how e dey take save money for family and health care systems. Exclusive breastfeeding no just dey benefit pikin and mama e still dey help save money for family and the whole health care system o. E get plenty ways wey e dey cut cost and we go talk about some of them. De first one be sey breastfeeding dey free, you need to buy formula milk or other baby food. Formula milk dey expensive, especially de good ones wey get all de nutrient wey de baby need. So, when mama breastfeed exclusively, she no dey go spend her money on buying milk or other things wey de baby go need to chop, did one go save de family plenty money. Another way e dey save money na by reducing how people dey visit hospital. Babies wey breastfeed well get better immune system. And dis one mean sey dem no go dey sick easily. Breastfed babies dey less likely catch infection like ear infection, respiratory infection, or stomach box. Dem no dey suffer all these ones, when pikin no get sick, mama no go need carry am go hospital go go spend money for treatment. Dis one dey help de health care system, because less people no go dey rush come hospital. De cost of treatment for such infection go drop. Breastfeeding dey also reduce de risk of chronic conditions as life dey go. Pikin wey breastfeed well, dey less likely to develop serious health problems. E no dey suffer obesity, diabetes or asthma. All those ones dey cost plenty money to treat when dey start to show up for future. So when yo breastfeed pikin exclusively, you dey help am reduce the cost of health care as time dey go. For de mama side um, breastfeeding dey help mama body recover faster ater she don born. E dey help prevent things like um postpartum haemorrhage and other complications wey fit require extra hospital visit o or treatment. Wen mama healthy e go reduce cost for medical care. So if you think am well, exclusive breastfeeding dey save family and government money, e dey reduce health care cost, e no need special equipment and e give the best for mama and pikin. Breastfeeding no just be healthy choice na smart choice for financial decision.

Wetin be de common causes of latching problem in breastfeeding and how dem dey take identify dem. Latching problem na one of de most common challenges wey many new mama dey face wen dem dey wen dey start to breastfeed. Latching na wen baby mouth fit open well and attach to mama breast but sometimes e no dey go as expected. Latching problem fit cause pain make baby no fit suck well or even make mama breast sour. One of de common causes of latching problem na baby positioning. If pikin no dey align well with breast or e no get correct angle e fit hard for am to latch properly. Make we take for example, if baby dey too far from breast or e no dey turn the right way. E no go fit open im mouth wide enough to latch well. So to avoid dis one na, make sure say baby dey face your body well and try sey your baby nose dey level with your nipple. Another cause of latching problem na flat or inverted nipple, as oyinbo dey call am. If mama nipple no stand out well e fit make am difficult for baby to latch properly. Some mama fit use breast shield to help or dey fit try different breast-feeding positions to make latching easier for pikin. E dey important to consult health workers make dey fit advise you if you dey struggle with dis mata. Again, if baby dey sleep dey sleepy or e dey weak e fit dey hard for am to latch properly o. Some babies especially de ones wey dem born new fit sleep too much and no go open dem mouth well and wide to latch well. If baby dey struggle with dis one, you fit try gently wake up de baby wake am small small or change the feeding position make de baby fit dey more awake. Another issue fit be over active let down or too much milk flow, when milk flow too fast baby no fit control am and e fit choke or pull de breast too of ten. For dis one you fit express a little milk first to reduce the pressure or feed baby in laid back position to slow down de flow. De last one be sey, poor latch technic from mama side like not holding de breast well or not guiding de baby’s mouth to de right position fit also cause latching issues. Mama fit learn how to support breast well, hold baby close and make sure baby’s mouth cover de areola well no be only de nipple. To identify if baby get latching problem, mama fit look out for signs like pain wen e dey breastfeed pikin, baby no dey gain enough weight or baby no dey seem to dey satisfied after e don feed. If any of these signs dey happen e good to see a lactation consultant or doctor wey fit help you fix the problem early.

How mama go fit take position and attach pikin to breast may hin fit dey support this latching wey we dey talk about and dey prevent pain? When you wan breastfeed, de way you position and attach pikin to your breast get plenty to do to how comfortable de experience go be for de pikin. If you no position pikin well, you fit feel pain and pikin no go get enough milk. If you do ham well breastfeeding go dey smooth and comfortable. Make we talk about some tips wey go help you position and latch your pikin well, de first one be say try mak sure say baby face your breast well and make the baby head, neck and body align straight no let pikin turn head to one side or bend neck too much, if pikin get correct alignment, e go fit suck better without stress. You fit hold pikin so e dey close to your body and pikin mouth go dey right level with your nipple. Another one be say, make pikin mouth wide open before you attach am to de breast, you fit touch pikin lips to your nipple and when pikin open mouth wide quickly bring pikin to breast. No force ham to open mouth if he no ready. If mouth wide open e go take am in more of the areola na de dark part around de nipple instead of just de nipple this one go help reduce pain. Another good position na de cradle hole as dem dey call am for English, for this one you go hold pikin for your arms with pikin head resting on your for your fore arm you fit also try de football hole dem dey call am especially if your baby dey small or you get big breast, for this one you hold pikin under your arm like football with pikin body facing you and baby head close to de breast, if you wan avoid nipple pain or soreness make sure say baby latch well baby mouth suppose cover the nipple and de areola well not just de nipple ooo if you feel pain take baby off small small and you go try am again don’t pull baby fast fast no pull am comot quickly or roughly, just use your finger to break the latch gentle small small then try position am well again. Another position to try na side laying position as oyinbo dey call am, especially if you dey tired. For this position both mama and pikin go lie down and baby go latch when mama dey relax. This position dey help prevent backpain for mama and give pikin easy access to de breast. Make sure say baby no just rest on your breast but dey suck actively, if pikin no dey suck well or e no seem to de satisfied after e don feed try adjust the position or take de baby off to try another position. A to conclude everything in small for good latching and comfort align pikin head well, neck and body straight with your body make your pikin open mouth wide before attaching. Support the breast properly and guide baby mouth to cover areola well, if you feel pain reposition and try again, if you still get issue or pain no hesitate to see a lactation consultant e go help you enjoy breastfeeding well well.

Wetin be de strategies wey fit help solve latching wahala wey dey come from tongue tie or lip tie and when hospital help de dey necessary? Sometimes, when baby dey breastfeed and e de cry, spit breast e fit be say de baby get tongue tie or lip tie. Wetin be tongue tie? Na when de small skin under de baby tongue too, short or stiff or e no go let de tongue move well. Lip tie na wen de skin wey dey join de upper lip strong too much, both of dem fit make latching hard and e go dey cause pain for de mama. So how we go take manage this kind situation, de first one be say make de mama observe am well if baby no dey open mouth wide, dey click when sucking or breast dey pain ham well well. E fit be tie problem baby fit also dey swallow plenty air and get colic or gas as we dey call am. One strategy be say mama fit try breastfeeding in different positions wey fit be like football hole, e dey help mama see baby mouth well and e go dey guide am better. Another one na layback position wey dey help gravity and gravity help baby get better latch well well. Another strategy na to try breast massage oo before you go start to de feed baby this one go help milk flow easily so baby no go need struggle to suck. Another one be say, mama fit try to use finger to guide baby tongue or lip to move well as de baby dey try latch. Gentle mouth exercise fit help oo like rubbing gum or lip softly before you go feed baby. Sometimes all this things no go work if de tie bad well well. So, when be de time to see doctor. You go fit see doctor, if baby no dey gain weight. Another one be say is if breastfeeding dey too painful for you wey be de mama, or baby de frustrated every time wey him won suck breast or baby no dey get enough milk, den na de right time to go clinic, den doctor or lactation consultant go check baby mouth well if dem confirm say e really be tongue tie or lip tie dem fit recommend some small procedure like frenotomy wey be quick cut of de tie skin e dey safe and e dey help well well. so to summarize everything wey we don talk so far, observe baby latch and sucking pattern well, try different breastfeeding position for baby, do some mouth exercise, see doctor if pain too much or baby no dey grow well. Small medical procedure fit solve de problem if neces if necessary, no shame, no fear to ask for help na you and your pikin go benefit.

How nipple shield or other assistive tools fit help solve latching wahala and de possible risk wey fit dey. Sometimes when baby no dey fit latch well for breast or mama nipple dey pain, dem fit use something wey dem dey call nipple shield dis one na soft silicon cover, wey mama go put for nipple so e go help guild baby mouth take hold breast well, so how nipple shield dey help, if mama get flat or inverted nipple, nipple shield fit bring nipple out small make baby fit suck well, if mama nipple dey crack or wound, nipple shield fit protect am while e dey heal and baby still fit suck if baby be premature, weak or get small mouth, nipple shield fit help baby manage to suck beta, e fit help baby wey dey switch from bottle back to breast but e get somethings wey person suppose watch out for. sometimes baby go fit relay on de shield and e go hard to breastfeed without am later, e fit reduce how baby dey suck so milk flow go fit reduce if mama no no dey express milk well or feed of ten if de shield no clean well e fit carry germs or cause infection for baby, if e no still well baby fit no latch properly and pain fit still continue. So wetin de mama go do? mama go make sure sey lactating consultant or nurse help show am how to use am well, dey go always dey wash am sterilize de shield before de don use am and after dey don use am. De go dey watch if de baby de gain weight and if de baby dey satisfy after e don suck finish if e de possible make mama transition back to breast once latch don improve small. For conclusion nipple shield and other tools fit help solve latching wahala but e dey important make health worker supervise as dey dey use am na temporary support no be for ever make every mama no sey help dey and she no dey alone for dis journey.

Techniques wey fit help babies wey get sucking or oral motor wahala to latch and breastfeed well, some babies dey get wahala to suck well because their mouth muscle never strong or dem get wahala like tongue tie, prematurity, or birth issues but e ge techniques wey fit help. De first one na skin to skin contact, make mama dey hold baby for chest without cloth all de time, e dey help baby relax and learn how e go take dey suck beta. Another one na breast compression as baby de suck mama fit use hand gently press breast small small, e go make milk flow steady and baby no go need to de use too much strength. Another one na proper positioning make mama hold baby well, head, neck and body suppose de straight and face go dey directly in front of de breast dis one go make latching easy. Another one be chin support and jaw massage, mama suppose gently rub baby jaw or support baby chin with finger while e dey suck e go help activate de sucking reflect. Anther one na to use syringe, cup or spoon feed first if baby no fit suck well small milk fit first enter mouth through spoon or syringe den try breast again, this one fit motivate baby. Another one na practice with finger sucking, mama or nurse fit put clean finger for baby mouth make baby practice sucking this go help mouth muscles develop. another one na to get help from lactation consultant expect go fit check wetin really dey wrong and dem go show mama how to help their baby better but make mama no give up o, some babies need small time before dem go master how to suck well with love and patience and small small help baby go improve breast feeding na journey and every baby dey different help dey so u go no, no feel discourage no sey help dey

Strategy wey go help mama maintain beta milk supply even if baby no dey latch well and how she go no sey baby dey get enough milk. If baby dey get wahala to latch e fit affect how breast dey produce milk but mama still fit maintain better milk supply if she follow dis strategies wey we wan list. De first one be sey express breast milk regularly, if baby no dey suck well mama go need plump or express her breast with hand every two to three hours just like sey baby dey still suck, dis one go tell body sey milk still dey needed. Another one be sey de mama go dey do skin to skin contact of ten even if baby no dey latch make mama still dey carry baby for chest via skin to skin e dey dey help stimulate nuclear and help baby learn how to latch small small. Another one be sey rest and chop well, mama need rest chop balance food and drink plenty water stress and hunger fit dey reduce milk flow. Another one na to use both breast, when plumping or you dey feed pikin make mama alternate de breast or even dey use both so milk go dey flow equally as e dey flow dis side e go dey flow dis side too. Another one be breast massage before e go plump and when e dey plump massage dey help milk come out well, beta plumping small massage fit make difference. Another one na to avoid formula unless e dey necessary too much formula fit make baby no want breast again and breast go reduce milk if dem must use formula make e be small and for small time. Another one na to dey monitor baby signs to no if baby dey get enough milk, baby dey wet at least six nappies per day, baby stool dey soft and yellow after some days, baby dey get weight steady, baby dey sleep well after feeding so na dis ones fit help you no whether baby dey grow well. Another option na to get help early make mama reach out to nurse or lactation expert make dem help monitor baby and guild her even if latch no perfect now, milk fit still flow well if mama consis ten t and calm every baby dey learn small small with time e go beta.

Wetin Lactating consultant and other breastfeeding support pipu fit do to help mama wey dey face latching wahala. lactation consultant na person wey sabi breastfeeding wella, dem dey help mama wey dey struggle make baby no fit latch or suck well. First one be sey na dem dey check latch well, dem go look how baby dey hold breast, if baby no dey open mouth well or dey hold only nipple dem go correct am. The second one be sey na dem dey teach correct position sometimes na de way wey de mama de carry de baby na em de cause dem wahala. So de lactation consultant fit show mama different way to hold baby whey go make latching easy. De third one be sey, na dem de identify problem quick quick, if baby get tongue tie or lip tie, dem go no quick and talk sey make doctor check am. De fourth one be sey dem dey teach hand expression and plumping. If baby no dey suck well, dem go show mama how to express milk so milk supply no go drop. De fifth one be sey, dem de give emotional support, breastfeeding wahala fit tire mama, lactation consultant go encourage her sey she dey try and sey e go beta. De sixth one one sey, dem fit connect mama to support group dem dey link mama to other women wey don pass through de same thing, dis one dey help mama no feel alone at all. de seventh one be sey, dem dey follow up, no be one time something o, dem fit check on mama again even come house or do call to see how things dey go. Lactation consultants and breastfeeding helpers na big blessing for new mama o dem sabi de way and dem dey help make breastfeeding smooth and sweet for new mama so you no need worry way dey. Lactation consultant and breastfeeding helpers go help you.

Some common traditional belief about breastfeeding across different cultures and how dem dey affect how women dey breastfeed, for many culture breastfeeding na important thing but different belief de affect how women take de do am. De first one be sey some pipu believe sey cholesterol no good for some African culture dem dey call dat first milk dirty or old blood so dem go trowey am and no go give baby, de truth be seydat first milk get strong protection whey de give baby immune system. De second one be sey early breastfeeding dey delay because of naming ceremony or tradition some tradition talk sey make dem no breast feed until dey don name baby do special prayer, dis one fit delay breastfeeding wey suppose start quick after birth. De third one be sey some believe sey women whey no born before no fit breast feed well, so dem dey discourage first time mama or talk sey her breast small e no go bring milk but dis one no true any mama fit breastfeed if she get support. De fourth one be sey dem dey believe sey breast feeding go fit make breast fall, some women dey fear sey if dem breast feed dem breast go fall dis belief dey make some women stop breastfeeding early or no even try at all. De fifth one be sey some believe sex or hot pepper fit spoil breast milk, some culture dey sey if woman chop pepper or sleep with husband her breast milk go spoil or affect baby so dem dey stop breast feeding early or give baby water or other food de sixth one be sey long breast feeding dey seen as poverty sign for some place, if woman breast feed pass one year pipu go sey she no get money to buy baby food dis one fit shame some women from continuing. De seventh one be sey some believe sey breast milk fit cure sicknessfor some culture dem de use breast milk to take baby eye infection or even apply am on wound why e get small truth dis belief fit also cause wrong treatment, even though some of dis belief de rooted for cultured some fit affect baby health if mama no get correct info so health care pipu fit show gentle respect go correct wrong belief with beta education.

How traditional beliefs about breastfeeding the influence how pipu dey take see public breastfeeding and wetin be de result for support and for de motion of breastfeeding. for many culture breastfeeding dey highly respected but once you enter public space some beliefs and mind set go begin cost wahala dey first thing be sey some pipo believe sey breast na private part whey no suppose show outside, so if woman try breastfeed pikin for market church or bus stop dem go dey look am one kind some go even insult am or tell am make em hide am dis kind tin de make women shame to breastfeed outside. Dey second one be sey some dey talk sey public breastfeeding na sign of poverty or bush behavior dem go sey whey she no use feeding bottle, like beta woman dis mind set dey discourage breastfeeding especially for young or working class women. De third one be sey traditional belief sey women suppose dey cover their breast well well after de don born, so if she breast feed in de open even with wrapper some elders fit talk sey she no dey respectful or she dey show body. De fourth one be sey some community dey support public breastfeeding because dem see am as normal for rural areas or among older women breastfeeding anywhere no b issue dem believe sey pikin need food and mama breast na dey best source any time any where but over roll plenty women dey face pressure because of dis need of belief o dem go begin hide to feed pikin or give bottle outside which fit reduce how long dem go breastfeed wetin dis one mean be sey government and health workers need educate people sey breastfeeding no be shameful thing, dem feed promote breastfeed friendly spaces like Conner for market office or hospital dem fit also use radio, church and community leaders to talk sey breastfeeding for public no be crime na life saving act if we no break dis wrong belief e go hard to support women make dem breastfeed well and na de baby health go suffer.

Wetin be de role whey grand mama and elderly women dey play, for how dem dey pass down breastfeeding belief and practice and how health workers fit use dis knowledge help moders. for plenty African homes na grand mama and elderly women dey carry tradition for head dem no just sabi how to take care of pikin them get experience whey dem dey pass give new mama. de first tin be sey grand mama dey teach breast feeding from experience them go show new mama how to carry pikin, how to put breast, how to no sey milk go flow well. them fit talk say if your pikin dey sleep too much wake am make him suck all dis na knowledge whey book no dey teach sometime. De second one be sey dem dey guild new mama based on culture dem fit sey make mama give cholesterol whey be dat first yellow milk or sometimes dem go discourage am base on old believe sey e dirty, some even believe sey pikin no suppose suck for night all these believe dey affect breast feeding practice another one be sey dem dey support emotionally when new mama don weak abi pikin no dey latch well na grand mama go calm her down, she go sey no worry I don pass here before dis kind support dey very important for mama confidence. De last one be sey sometime dem fit give wrong advice oo no be sey dem wicked na just old believe like seying sey add pap water or even wen baby never reach six month na here health workers suppose step in so wetin health pipu fit do be sey involve grand mama for breast feeding training, if she learn better she go help teach other well do community talk where elderly women fit share experience and health worker go explain d correct way. Another one na to use grand mama as ambassador for village or compound because pipu dey hear dem well wen we mix tradition with correct health info de result go beta pass mama go breastfeed well pikin go grow strong and every body go dey happy.

How traditional believe about breast feeding dey meet with modern medical advice and wetin e mean for breastfeeding education and support. for our society traditional believe and modern medicines sometime dey waka two different road but dem still dey jam for junction wen e come to breast feeding oo, de first one be sey traditional belief de carry weight for family plenty pipu still believe sey breast milk no strong rich alone so dem dey add water or herbal mixture or even pap to baby food even before baby go reach six months, some believe sey breast dey swore if mama vex or cry others talk sey if mama sick she no suppose breast feed. another one be sey some modern medical advice fit talk different doctors and nurses dey recommend exclusive breastfeeding for six months no water no food just breast milk, dem talk sey breast milk get everything whey baby need even water, another one be sey de clash de, dey bring confusion for new mama if nurse talk one thing and grand mama talk another thing, new mama fit dey confuse she go fear to offend mama or in-law but she stil wan do wetin dem teach her for clinic another one be sey wetin fit help balance dis thing na, na sey health workers need to respect culture but still educate with love community health talk suppose carry grand mama, papa and even neighbors join so dat every body go dey inform health workers fit use local language and example whey pipu go understand like breast milk na golden soup e carry all whey babi need e carry everything whey baby need so wetin dis one go come mean b sey if education no reach dey pipu for traditional voice breast feeding go dey suffer but if both side join hand mama go get support for both home and hospital. so make we no throw away tradition at all make we no throw away but make we shine touch light put better knowledge on top am so babi go chop well and babi go grow beta, dey babi go grow beta make we no just carry throw de tradition away

Wetin be some traditional remedy or practice whey pipu dey use support breastfeeding, like herbal tea or hot water press and whether e dey work. For 9ja and other African places many mama dem get local remedy whey dem de use to help breastfeeding, some dey help milk come out well some na to stop pain and some na to make body strong plenty mama dey drink things like ugwu water tea or even pap water with spices dem believe sey all dis go help increase breast milk wet thing be d evidence some herb like get small scientific proof sey e fit help, but many of dey others never get full research so e beta make mama talk to health workers before e go drink too much of all dis herbal teas. another one be say our mama dem sabi use hot water towel or bottle of swan water press breast when e dey heavy or dey pain dis wan fit help sof ten de breast and make milk flow easily and wetin be de evidence whey de den see so, yes doctors dey recommend one compressor to e help blood flow and e dey reduce pain another one whey den dey do be sey, dem dey massage and um use palm oil dey rub some pipu dey rub small palm oil or shea butter use am take massage breast dem sey e dey help with swelling dey evidence be sey why message go palm oil effectiveness never too sure medically but if e clean and no cost irritation e no too bad some pipu dey also use some pap and local soup dem believe sey eating hot pap draw soup or fish pepper soup dey help milk full breast dey evidence na sey true true if mama chop well she go get strength and body go produce better milk na nutrition mata, so we dey summarize am sey traditional remedy sha, get some wey dey helpful but make mama always balance am with advice from nurse or doctor no just go relay alone on traditional herb no be all leaf dey safe communication na key so traditional and modern knowledge fit work hand in hand to support mama and pikin.

How traditional belief fit affect how women dey use breastfeeding tools like nipple shield or breast pump and wetin be de effect on how well dem fit breastfeed? For many culture especially for naija traditional belief still strong when e come to how women suppose breastfeed some pipu belief sey breastfeed na natural tin, so any tool whey no be breast direct dem go see am as strange or even taboo. Some mama whey get cracked nipple or flat nipple fit need nipple shield to help pikin large well but traditional belief fit talk sey if breast no dey complete or full, woman no suppose force am so some pipu fit shame to use shield or feel sey e no dey natural. Wetin dis one dey cost be say dis one fit make dem no get dey help help whey dem need and breastfeeding go hard for dem. Breast pump dey help woman express milk well especially if she dey work or urpikin no dey suck well but some traditional belief be sey if breast milk no comot directly from de breast e no dey pure or strong, some elders fit even say pump go dry de breast, wetin dis one dey cos be sey dis kind belief fit make some mama avoid pump even wen dem need am and dem fit end up with no milk supply and their breast go dey pain dem. plenty mama dey fear say if dem use tools pipu go laugh dem or say dem no sabi breastfeed dis shame or pressure fit discourage dem from trying helpful aid whey go make breastfeeding dey easier for dem wetin go fit help, na to educate mama and elders sey tools no be bad tin oo, if pikin go get better milk and mama go happy make we combine tradition with modern help. health workers suppose explain how to fit support breastfeeding not spoil am, so traditional belief get power o but with correct info we fit use both old wisdom and new tools to make breastfeeding sweet and successful for both mama and pikin.

Wetin family members, especially husbands and grand papa and grand mama fit do to support woman wey dey breastfeed and how we fit encourage dem. Breastfeeding no easy sometimes, and woman need serious support to make am work, family members especially husband, mama, papa and even in-laws, get big role to play. Husband fit support by helping dey woman to de carry babi when mama wan take small rest e suppose dey encourage her sey she de try well well, dey husband suppose dey help for house chaos make she no too dey stress. D husband suppose dey defend am if pipu dey talk bad thing say she dey breastfeed too much or for public, if woman no say her man dey support her e dey boost her confidence and make am continue to de breastfeed. For d grand mama and grand papa dem get plenty influence, if dem support d woman she go feel say she dey do d right thing. De grand mama fit dey share her own breastfeeding experience if e dey positive o dem fit help with babi or d older children dem dem fit um suppose dey learn say some of de old belief no dey help again like add water or make baby no dey chop enough wen breast milk dey enough, so to encourage dem now, na to organize small small talk or clinic whey health workers go explain de benefit wey dey inside breastfeeding dis one go dem suppose show dem video or pictures whey dey explain how breast milk dey help pikin strong and smart, de suppose dey involve dem during classes or home visit make dem fit understand sey their support dey important well well, dem go help beta so breastfeeding na team work o, no be only de mama wahala if husband grandma and family dey her back she go fit breastfeed well and pikin go grow well too.

How community support like breastfeeding peer group or Mama to mama counsel fit help breastfeeding and de mama own well being. For plenty community women dey face wahala to breastfeed, e fit be from lack of info, shame, stress or no support but when community base support like peer counseling or support groups dey, e dey make serious difference. Mama to mama counseling na wen woman whey don breastfeed before or wey get training help our help other mama wey dey struggle she go encourage her, she go share tips from her own experience whey good o, she go help her no say she no dey alone, dis kind support dey reduce depression and e dey build confidence. Support group na where mama dem go come together talk their experience e dey help dem learn from each other, e dey help solve latching or milk supply problem together, e dey help dey no sey their struggle no be only dem, dis one dey reduce stress and help dem breastfeed longer why dis tin dey work? why e dey work b sey na pipu from d same community so e dey easy to relate, another one be sey e de available o e no de cost too much at all e dey remove shame and fear, e dey even help spread beta info pass de word of de mouth. D e extra benefit whey come dey inside b sey as breastfeeding go well pikin dey grow strong and mama dey feel happy she fit do am e dey even bring women together as sisters. Community go strong pass before. Community support programs na d powerful way to help breastfeeding succeed if government and health workers support dis programs well e go help plenty women and their pikin.

How papa and oda family members fit support breastfeeding and join for decision making, for breast feeding to work well no b only mama mata papa and family members Dey play big role to make an successful, make dem Dey informed, first step na make papa and oda family members no sey breastfeeding na d best food for baby, health workers for do small training for dem or include dem for an ten atal classes, wen dem sabi d benefits dem go support am beta, anoda one na emotional support o papa fit encourage mama wen she dey tired or wen milk no flow well even small words like u dey do well fit boost mama confidence, family members like mama in-law fit talk well instead of pressuring her with some old belief wey no help, anoda one wey dem fit do na to Dey help wit house chores, papa and family for help cook, wash or carry baby wen mama wan rest dis one go help reduce stress and give mama time to breastfeed well. Anoda one b say dem need to Dey involved for d decision making, make mama no Dey decide alone at all wen to give breastfeeding or wen to give supplement make she no try decide alone make papa follow am understand say early introduction of formula for affect milk supply, wen dem discuss and agree togeda everything go flow well make dem talk am and plan am togeda, make couples and family Dey talk about breast feeding plan from early pregnancy o plan things like maternity leave o, support for night feeding and how to solve common wahala, wen papa and family join body mama go feel supported pikin go benefit and breastfeeding go last longer na team work Dey make breast feeding sweet and successful.

Wetin b d cultural and societal factors wey Dey affect how families and communities take see breast feeding and how we fit take tackle am, for many places how many pipu see breast feeding no b just health mata, culture and society Dey shape d way dem reason am, believe sey breast no suppose show outside some believe sey to breastfeed for public na shame, dis mind set fit make mama shy to feed pikin wen dem no Dey house, how we got take solve dis problem b sey we need educate pipu sey breastfeeding na natural tin no b anytin to hide, community for support mama wit private place if dem need am. Old believe wey no align with medical advice like sey breast milk no strong reach or sey baby suppose drink water under six months or sey breast milk no full food without pap or agidi, to solve dis problem health works fit talk to elders or use local language to explain Wetin WHO and doctors dey advise, influence of mother in-law or elder women sometimes na dem dey push mama to stop breastfeeding early or give herbal mixture to solve dis problem instead of quarrel involve dem in health talks so dem for pass beta info to younger women, anoda one wey dey follow cause dis problem na work or hustle, many mama no get support from work to breastfeed or express meal to solve dis problem we need push for beta maternity leave, breastfeeding corner for office and law wey protect breastfeeding rights, media and passion pressure, some think sey to breastfeed to make body fall or no sexy again, to solve dis problem we fit use celebrities and influencers to show sey breast feeding no reduce woman beauty or value. If we wan make breastfeeding common and respected we gats involve family, elders, communities and even government, culture fit change but we need patience education and plenty correct support.

How online communities and social media for support breastfeeding mama, and help dem connect with oda mama and resources, for dis awa internet time online communities and social media don become strong tool wey fit help breastfeeding mama well well, make mama no feel alone, make new mama no feel sey dem Dey struggle alone, but for social media like Facebook, WhatsApp group, Instagram dem fit find oda mama wey Dey pass same tin, to read stories and encouragement from oda women for give dem ginger to continue breast feeding, easy asset to correct info for online group dem Dey share tips on how hold baby how to latch, how to boost milk plus health experts Dey sometimes join to give correct advice and debunk wrong belief, help during challenge, if pikin no Dey latch well or breast Dey pain mama, mama fit ask question for group and get reply sharp sharp, sometimes na ordinary suggestion like change position go help, beta support from professionals, some platform Dey wey mama fit chat or book section wit lactation consultants without her leaving d house, dis one Dey very helpful especially for women wey no get clinic near dem, Champaign awareness, hashtag challenge, short videos and celebrity post for help break shame wey Dey follow breast feeding for public, e fit change mindset of society and support more mama. Language and local support online spaces get different group Yoruba oh, Hausa oh, Igbo oh, or pidgin group wey mama fit learn in d way dem sabi pass, e go bring comfort and understanding, online and social media no b jus for cruise oh, if we use am well e fit connect breastfeeding mama, give support share knowledge and even help reach village women if dem get small data, d more we support each oda d stronger awa breast feeding journey go b.

How community leaders and health care providers fit promote breast feeding and support am effectively, to promote breast feeding well for community, e important say community leaders and healthcare providers play their role well, make I run tru some effective ways wey go help, training and workshop for healthcare providers, one good way to help healthcare providers b thru training programs dem fit at ten d workshops wey go teach dem about breast feeding guidelines benefits and common challenges, wen dem no correct info e go help dem give beta support to breastfeeding mama wen dem come hospitals or clinics. Engaging community leaders, community leaders like village chiefs, religious leaders and even traditional leaders get strong influence for their community if dem Dey promote breast feeding pipu go follow, dis leaders for use their platform to raise awareness, hold meetings or talk about breast feeding as dem Dey do their program, dis one go go a long way. Use local language for education, wen we Dey train healthcare providers or talk to community leaders make we sure sey we use local language, and we understand d culture, pipu go connect beta if dem hear about breast feeding in their own way, weda nw pidgin oh, Yoruba or Igbo, d more local we keep an d beta. Involve fadas and oda family member, community leaders and healthcare providers for also encourage fadas, uncles and grandfadas, dis pipu too get power to to support breastfeeding because sometimes na dem wey get to help d mama wen e get challenges, encourage dem make dem b part of d journey, no just leave d responsibility for mama alone, public education and Champaign, create Champaign wey go educate everybody for d community, e fit b posters radio talk or even town hall meetings, wey community leaders go speak directly to pipu, and mor pipu go no about d benefit of breast feeding, d more dem go support mothers wey dey. Make it a community priority, we fit make breastfeeding support part of community health plans, wen healthcare providers and community leaders show say breastfeeding na priority pipu go see sey e dey important. For breastfeeding to succeed community leaders and healthcare providers need work togeda to support educate and even dey raise awareness, if we dey train pipu wey get influence and we dey consis ten t wit awa message breastfeeding go try and more mama go succeed.

Which food fit boost breast milk production and how e Dey work, wen e come to breast feeding one tin wey plenty mana Dey ask b say which food fit help me make more breast milk, d good news b say some food only get powa to boost breast milk production, make I tell u about some of dem, oats, oats na one of d best food wey go help produce breast milk production e get some tin wey dem call iron and fiber wey Dey help mama breast feed well, oat also Dey help balance d hormones and improve milk flow, if u chop oat e go help ur milk supply steady, anoda one na efo, efo like spinach and vegetable, Dey help boost breast milk because e get iron and folic wey important for milk production, e also help maintain d overall health of d mama, anoda one na tiger nut, tiger nut wey we Dey call also Dey help increase breast milk, e get natural compounds wey go stimulate your milk bank and e go encourage milk flow, garlic, garlic na good food wey go help improve breast milk supply because e get estrogens which are plant based compounds wey mimic d hormone estrogen, garlic Dey also good for d overall health of d mama, ginger na powerful help wey help increase breast milk production, e Dey stimulate d production of lactogenic hormones wey help milk supplies, ginger Dey also good to keep mama strong especially if dem feel weak afta dem don born, anoda one na pap, pap wey get fermented corn Dey very good for breastfeeding mama e go help your body produce milk well, wen u combine pap with akara, e make d milk production beta because d milk nutrients inside d beans go help, fernu Greek or ewedu, fernu Greek wey some pipu for call ewedu na help wey help with milk production, e get natural compounds wey help increase prolactin, d hormone wey Dey boost milk supply, anoda one na almond and nuts, almonds and oda nuts like cashew Dey part with healthy fats and proteins dem Dey help nourish your body and also promote milk production, how dem Dey work, dos food Dey work because e get certain vitamins, minerals and hormone wey dem carry, some Dey help balance your hormones some Dey help stimulate d milk plants directly, some Dey help improve overall body health wen u chop dos foods e go help your body produce more milk for your body.

Wetin role protein rich food like lim meat and legumes Dey play for supporting breast milk production, wen we talk about food wey fit help mama produce more breast milk one tin wey we no fit forget b protein rich foods, proteins na one of d important nutrients wey go help mama get milk for her baby, make we talk about lim meat and legumes and how dem fit help. Lim meat like chicken, fish, turkey dey full of high quality protein, protein Dey help build and repair tissue for d body, and e important to keep mama strong afta she born, dis strong body go fit produce enough milk especially d ones wey get omega three fatty acids like salmon also Dey very good, because e go help mama feel healthy and dat one go help milk production. Legumes like beans, lentils, peas Dey also full of protein, but e different because e Dey plant base dem go help mama maintain strong milk flow d good tin b say legumes also Dey rich in fiber which go help mama stay full longer and manage beta digestion while feeding. Why protein Dey important for milk production, protein Dey help make lactation hormones like prolactin and oxytocin wey Dey support milk production, dis b very important for how body respond to baby sucking and also how d breast start to make milk, protein rich foods also Dey help mama get energy and balance d body nutrient level. If u no get enough protein e fit affect your milk supply because protein Dey help in d making of breast milk gongon. How e Dey work, wen mama chop enuff protein e go help improve overall health, protein help mama muscles, tissues and organs recover well after birth and e Dey help with milk production. For breastfeeding u need all d energy and nutrients to keep dat milk flowing well and protein rich foods help keep your body healthy to support Wetin u wan achieve, so for mama wey wan increase her breast milk supply e go really help to include lim meat and legumes for your diet dis foods no only boost milk production but Dey help ur body recover faster and e go make your body stay strong for your baby.

How breast feeding mama fit chook herbs and spices like bless tussle and ginger into their diet make e fit support milk production, if u b breastfeeding mama u go wan do anytin wey go help your body produce enough milk for your pikin, one way to do am na by adding herbs and spices wey Dey known to support dis breast milk production, like bless tissles and ginger, dos bless tussle wey wey we Dey talk about na one herb wey don Dey used for centuries for helping women with lactation,e get special properties wey help increase milk flow by boosting d hormone wey Dey responsible for milk production, to use bless tissles u for add an to your tea or boil am with hot water drink d tea two to three times everyday, u for also add am inside capsule or liquid form but make sure say u follow d dosage wey doctor or lactation consultant give you. Ginger, ginger na powerful spice wey Dey help digestion and also improve blood circulation, but e also Dey boost milk supply, e Dey stimulate d body to release hormones wey Dey promote lactation, to Dey use ginger u for add fresh ginger to your smoothie or you fit drink ginger tea, just boil fresh ginger with water add honey if u like and sip it regularly, u fit also add ginger to your soups and meals for beta flavor and benefit. How did herb and spices Dey help, both bless tissles and ginger Dey known to improve prolactin d hormone wey Dey help with milk production, ginger sef get anti-inflammatory properties wey go help d body recover faster and e Dey ease stress, dis kind of relaxation for support breastfeeding too, because wen mama Dey less stress e ease for her body to make less milk, bless tissles on d oda hand works as a natural gelatos, meaning sey e help promote milk production in mother wey no dey produce enough milk. Why e dey important, dis herbs no just help with milk supply but dem also provide overall health and well being, especially wen mama dey balance am with healthy, adding health and spices to your diet ni go only help your milk supply, e go also improve your overall health, and give you energy to keep breastfeeding your pikin well, so if u b breastfeeding mama and u wan boost your milk production, try adding bless tissle and ginger to your daily diet, weda na tea or adding dem for your meal, dis herbs go help support milk flow and e go keep you and your pikin healthy.

Wetin b some cultural or traditional foods wey pipu Dey think say Dey help breast milk production and Wetin b d active ingredients wey Dey inside, for Nigeria and many African countries e get plenty cultural foods wey pipu believe sey e Dey help new mama produce more breast milk this kind food Dey loaded with natural ingredients wey support body and breastfeeding journey and e Dey make an go smooth. D first one na pap, pap nan one of d most common foods wey dem Dey give nursing mothers e Dey made from fermented corn, millet or Guinea corn, d active ingredient wey Dey inside na carbohydrates and water, Dey Dey help keep mama hydrated and e Dey give energy, wey b key for breast milk production. Anoda one na pepper soup with fish or chicken, dis one na common food for new mama, dem Dey cook am with hot spices like oziza, oda, ginger, garlic and even scent leave, d active ingredient wey Dey inside na oziza and uda wey Dey stimulate blood flow and digestion, wey Dey help hormone balance, ginger and garlic Dey help increase prolactin levels wey b d hormones for milk, anoda one na fernugreek seed, some pipu Dey boil am as seed even tho no b d original naija food but some cultures for Nigeria don begin Dey use d, d active ingredients wey Dey inside na fito ostrogen and, dem Dey mimic hormones wey Dey support lactation. Miyan kuka or miyan taushe, dis soups Dey made from boab leaves, groundnut and spices d active ingredients na still boab get iron and calcium, groundnut give protein and fatty acid and healthy fat all help body maintain enough energy and e Dey help milk production, anoda one wey dem Dey talk na okro soup wey dem Dey call draw soup, okro and ogbono wey Dey make soup draw Dey help some women produce milk wella, d active ingredient wey Dey inside na musilage, d slimy substance wey Dey help digestion and hydration, beta digestion help body absorb nutrients beta which Dey support milk flow, Anoda one na coconut water and tiger nut drink, dem believe say dis drinks Dey help hydrate d mama, and Dey support letdown reflect, d active ingredient wey Dey inside na natural sugar, potassium and hydrogen power, to conclude dis tin, traditional food no just good dem Dey packed wit nutrients and hydration power dem help mama strong energize and Dey support hormones wey control milk production like, prolactin and oxytocin, so wen mama chop well, rest and drink enough milk, milk go flow well.

Wetin b some foods or drinks wey fit reduce breast milk and how we mama fit manage how dem Dey take consume am breast feeding mama need make she Dey watch Wetin she Dey take and drink because some kind food and drinks fit reduce breast flow e no be say you no go ever touch am but make sabi how to manage or reduce how you Dey take dem. The first one na coffee, strong tea, cola drink even ma sef dem Dey take too much coke or coffee e fit make baby no sleep well and over time e fit reduce milk supply Wetin to do, if you must drink coffee make an small like one small cup per day and try drink am after you don breast feed baby. Alcohol, alcohol Dey slow down milk let down reflect and e fit reduce how milk Dey come out. Wetin to do, first thing na to avoid am but if you must take am wait atleast two to three hours before breast feed baby again, anoda one na pepper mint and parsley especially wen mama drink plenty tea wey get dem, dis herbs if reduce milk supply if mama Dey take dem too much, Wetin to do, small small Dey ok but no drink too much peppermint or parsley tea back to back. Sage used in some herbs teas, sage get compound wey Dey reduce prolactin d compound wey Dey help breast milk production, Wetin to do, avoid herbal teas wey get sage if u Dey try boost milk. Very salty food or strong spices, too much salt for make body loose water and dehydration fit affect milk supply Wetin to do, balance your diet, drink enough water and limit how u Dey use Maggie and salt. Smoking, cigarettes or second hand smoke, if mama Dey smoke or Dey around smoke e fit affect both milk supply and baby health. Wetin to do, best to stop smoking or avoid pipu wey Dey smoke near u and your baby. Final talk, to make sure say milk flow well make sure say u Dey eat balance food, drink plenty clean water and rest wen u fit. If u notice say your milk Dey reduce talk to lactation consultant or nurse wey for guide u well.

Wetin b common health wahala wey fit happen during belle and wen woman wan born and how beta maternal care for reduce am. Pregnancy and child birth na blessing but e still com with some kind wahala if woman no get beta care, make we yarn about d common ones and how to prevent dem. High blood pressure or preclemcia, some women Dey fit get high BP during belle, if e no manage well e fit lead to seizure or even death, Wetin to do, go an ten atal regularly make dem check your BP every time, reduce salt, rest well and follow doctor advise. D second one b Wetin dem Dey call anemia or lack of blood, many women Dey loose blood or no Dey get enough iron dis one for make dem weak or even faint, Wetin to do, chop food wey get iron like ugwu, liver or beans, take your iron and folic acid wey nurse give you. Third one na infection, infection like urinary tract infection, malaria fit happen, if e enter body well e fit harm both mama and pikin, Wetin to do, keep body clean, sleep under treated mosquito net, report any fever or discharge sharp sharp. D oda one na obstructed labor, if pikin big or no Dey position well, woman fit suffa during child birth, Wetin to do, go hospital for delivery especially if u know say your belle get any wahala no try born alone for house. Anoda one na excess bleeding afta birth some women Dey bleed plenty afta birth and e fit kill persin if help no come quick, Wetin to do, deliver for hospital wey get trained health workers dem sabi how to stop d bleeding and give blood if needed. anoda one na teenage pregnancy or old age pregnancy, girl wey Neva mature or women wey don old fit face serious health problem during belle, wetin to do, do family planning, only born wen born and mind don ready, if na high risk pregnancy see specialist.final talk d Loki b say make every pregnant woman go an ten atal no miss am, take medicine, eat well, rest and deliver for clinic or hospitals wit trained professionals, dat na d way to save mama and pikin life.

How poverty and wahala to reach hospital Dey affect women wey get belle and her health, u see um wen woman wey get belle Dey leave for place wey poverty Dey Waka full ground or she. No fit see beta hospital care, e Dey risky for her life and d pikin join, if no money no care, if woman no get money she no go for pay for an ten atal, but medicine do scan or even go hospital wen labor start, she go just Dey manage for house and if kasala burst help for no reach am in time, some communities no get health care centers near, some women wey wan born fit trek long distance or eh find okada for night, time wey she supposed don Dey push she still Dey road, dat one na big risk, if women no sabi say an ten atal important or how to care for her self during belle, she fit take things wey no good or ignore danger signs, poverty Dey make education hard and dat one Dey affect her choices. If woman no Dey chop beta food cause money no Dey, she go Dey weak, pikin go small and birth go hard, sometimes dis one dey cause anaemia, low both weight or even still birth. For some poor areas na only traditional birth at ten dants dey, and dem no get d training wey nurse or doctor get, if emergency show face dem no fit handle am well, some women dey fear sey hospitals go charge dem plenty money if dem born there, so dem go rather risk home delivery even wen e no safe, Wetin fit happen, government need build more health centers wey close to poor communities, make dem reduce or remove fees for an ten atal and delivery, if free support for emergency, employ more health workers wey go help women for rural and poor areas, educate women sey healthcare no be luxury, na life saver, bottom line b sey poverty no suppose b reason why woman or pikin go die, we got do beta if we make health care cheap near and good for every woman.

Wetin b some of the strategies wey fit identify and manage high-risk pregnancies, and how healthcare providers fit work with pregnant women to develop personalized care plans. U see ehn, some belle dey we people dey call high-risk pregnancies. Na wen wahala fit show face for woman or d pikin inside belle, e fit be say she get high blood pressure, sugar or diabetes, Twins, small age or too much age Or she don born with wahala before. So how we go take sabi and how we go manage and we’ll, The first one is early checkup na key. Make woman go to hospital early, early. Even when belle just enter, doctor or nurse go check her history. Like, you get high blood pressure before? Or you don born thru operation before? All those ones, they have stop d risk, sharp, sharp. Another one is to do plenty tests. Dem go do test for blood, sugar, sugar level, urine, scan to check pikin position, and other test to make sure sey all day ok. Once problem show, them go study how to tackle am. Another one na to make special plans. No be every belle woman go follow the same plan. If nurse see sey d woman need special at ten tion, dem go give her personal care plan. Like if she get high BP, dem go give her medicine and monitor her well. Another one na regular an ten atal visits. Make sure Dey come hospital steady. Nurse go dey check her condition, monitor the pikin, and give her better advice. Na there dem fit change plan if anoda wahala come up. Advice and education. Dem go teach the woman wetin to eat, how to rest, Wetin to avoid, and signs to run go hospital for. This one go help her know sey she get power to support her belle too. Anoda one na to work as one. Doctor, nurse, midwife, and the woman herself go Dey work together. Sometimes, them go involve family members too. Make everybody stay. Bottom line be say, to manage high-risk belle well na teamwork, early action and steady care b d way forward. Every woman deserve care wey fit her condition well well.

How pre-existing health medical conditions, wey b like hyper ten sion or diabetes, fit affect maternal health risk as the woman carry belle or when she wan born. Pre existing conditions like high blood pressure or sugar or diabetes na wahala wey fit make belle or childbirth risky past normal. If woman get hyper ten sion, her blood pressure fit go high well well. For belle, dis one fit cause preeclampsia, wey dey make hand and legs swell, headache, eyeblow, and it fit harm both mama and pikin. It fit even cause early labour or make placenta comot before time. If woman get diabetes, it mean sey her sugar level high. Dis one fit make pikin too big, and go hard for delivery. E If even cause miscarriage or make the pikin born with low sugar or breathe wahala. How e affect childbirth, For delivery time, d two condition fit cause complication. High blood pressure fit make woman need operation because normal push no go safe. Sugar fit delay wound healing or bring infection after delivery. Wetin she fit do, If woman sabi sey she get this kind wahala before belle, she go tell doctor early. Doctor go help am manage dem. Give correct medicine, food plan, and steady check-up. Regular monitoring na key oh, na to Dey go an ten atal well well. Monitor BP and sugar. And follow Wetin doctor talk. Sometimes dem go plan early delivery if condition no stable. To finish d mata, hyper ten sion and diabetes no mean sey woman no fit born, but she must get better care, correct monitoring, and follow plan wey go fit protect her and her pikin wey she wan born. So persin wey know sey she get this kind conditions, need visit medical care early, make she no foresee complications when she wan born.

Wetin b Some of the wahala wey follow belle and childbirth, such as a preclampsia or postpartum hemorrhage, and how dey go prevent dem or how dey go manage dem. Some wahala, when they happen for belle or afta woman don born Dey serious, but dey get way to manage dem. or to stop dem if pipu ask. Dis preclampsia na that one wen woman BP high during belle or her body Dey weak, eyes they blur and she fit get strong headache. Wetin fit happen? E harm both mama and pikin. If dem no manage dem quick, e fit turn to seizure. How dem fit manage dem? Go an ten atal steady. If BP high, doctor go give medicine, monitor baby, and if e serious, dem fit bring out baby early. Anoda one na these postpartum hemorrhage. This one na heavy bleeding afta woman don born. E happen when uterus no contract well or part of the placenta still remain for inside body. Wetin fit happen. Too much blood loss fit lead to death. If dey no speak, how dem fit stop them? Make trained birth at ten dants Dey present. After birth, dem fit give injections like oxytocin, to make uterus contract well. If bleeding start, dem go press belle, give medicine, or rush go hospital. Other common wahala na gestational diabetes, sugar for belle time, Infection, like sepsis after birth, obstructed labour, when baby no fit comot well. How to prevent these ones? Start an ten atal early, go checkup steady, eat well, and rest. Born for place wey health workers Dey, No hide anything at all from nurse or doctor. The final talk b sey belle and childbirth na serious matter o. But if woman fit get support and better care, she and her baby go dey safe.

How Doctors and Nurses Fit Help Pregnant Women Manage Lifestyle wey Go Affect Their Health,e get some lifestyle wey fit cause wahala for belle. Like Wetin woman dey chop, weda she dey do exercise, or if she dey take bad things like alcohol or smoke. But healthcare pipu fit help well well if dem do the right thing. D first one na nutrition, Wetin the woman they chop, Doctors and nurses go teach woman Wetin to chop, wey go help her and her baby. Dem go advise sey make she chop food we get iron, folic acid, protein, and fruits. Dem fit even give an ten atal supplements. If woman no get money, dem go help her know cheap but good food. Anoda one, na physical activity all these small, small exercises. Dem go tell woman sey, she fit dey do small, small workout. Dey stretch her body or do pregnancy-friendly exercise, Dis one go help reduce back pain, control weight, and make delivery easier, but dey go first check, sey woman no get any issue Wey go make exercise dangerous. Substance use, things wey no good, If woman dey drink alcohol, or dey smoke, or dey take drugs, nurse o rdoctor go talk to her nicely o, no shout o. Dem go explain how things fit harm d baby, like premature birth, low weight, or baby we no form well. If woman wan stop but e hard, Dem go refer her go counsellor or support group wey she go fit talk to, make Dey fit help her. Make we add jarrah for dis mata. Healthcare providers suppose dey check women mental health too. Ask how she dey feel and give am support. Encourage papa, encourage family. Make them, join Dey support d woman. Final talk b say, if doctors, nurses, and community dey support pregnant women well, with good talk, correct info, and care, plenty wahala fit reduce, and Mama Plus Pikin, go Dey strong.

Wetin happen wen woman carry twins, triplets or more for belle, Wetin b d wahala wey fit show and how dem go take manage am, wen woman carry more Dan one pikin for belle like twins or triplets e dey sweet but e still come with plenty work and wahala pass single belle, d first wahala na high risk wahala, multiple belle Dey increase chance of premature birth, woman fit get high blood pressure, diabetes during pregnancy or too much water for belle, baby dem fit dey fight for space and food, one fit grow pass d oda, sometimes dem go Dey share one placenta and dat one Dey risky, special care and plenty check up, doctor go Dey do scan steady to check how babies Dey grow dem go Dey monitor mama blood pressure, sugar level and weda any baby Dey show stress, diet go change, mama need chop beta foods wey go carry d babies reach full term, mama fit need bed rest of wahala start early, delivery plan go different oh, most times doctor go plan Caesarian section or operation especially, if d baby no Dey turn head down, if natural delivery must happen e must b hospital way and d hospital go get equipment well, Emotional and physical support, woman go need plenty love and help from family, doctor for link her with counselor or support group wey go fit Dey encourage an tru d journey, um d final talk b say multiple belle na special case, e need beta doctor care, doctor need dey pay at ten tion if woman need Dey available make dem dey check am, steady monitoring dem need Dey check am steady, and beta planning good and proper plannin, dem need to plan well with proper support mama and babies go come out healthy.

Wetin b placenta abruption and how dem fit diagnose and treat am to prevent complications inside d belle and when woman wan born. Placenta abruption, na wen d placenta, dat part wey d pikin Dey inside the belle, commot small or totally from where e suppose to be for d womb before e ready to born. Dis kind thing fit cause wahala for both mama and baby. Wetin fit cause am. If woman get high blood pressure, belle jam like during pregnancy, woman get accident her belle con jam, Or smoke or take hard drugs like cocaine, Or woman don get multiple belle before. Or dey carry heavy load or too much stress. Wetin b d signs. Sudden belle pain. Belle go jus dey pain d woman. Bleeding from d woman private part. Belle go Dey hard or tight. Baby no go Dey move well again. Mama fit faint or feel weak. Make Dem do check-up. Doctor go ask questions and go do physical examination. Ultrasound fit help see if placenta don commot. Blood test fit also show if mama dey lose blood. Wetin dem fit do, If d case small, and baby never reach to born, mama go rest for hospital and doctor go monitor her well. If d case bad, dem fit do emergency operation To save mama and baby life. Mama go need blood if she don lose too much blood. Why e serious? Why e serious be sey, baby fit no get enough oxygen or food again, Anoda one be say, mama fit bleed too much. If dem no act fast E fit lead to loss of life, Mama and Pikin fit die. D final talk be sey, placenta abruption na medical emergency. If any pregnant woman see blood or sudden belle pain, make sure rush go hospital sharp sharp. Early action fit save her and her Pikin.

If woman don get wahala for belle before, like miscarriage or stillbirth, e fit increase d chance sey she go face problem again for next pregnancy. How past pregnancy wahala, dey affect another belle. If woman don first get miscarriage, where belle commot by hin self, or stillbirth, where pikin no breath at birth. E no mean say e go always happen again, but if it raise small risk. Why? Because Body don alreadi get challenge during pregnancy. Wetin fit happen again. If e get another miscarriage especially if she no treat the root cause. Pikin fit not grow well. Low birth weight. She fit born early, preterm delivery. Or blood pressure fit high, Preclampsia, Placenta fit no work well or fit shift like abruption. Wetin fit cause dis make e happen again. Some of dem na hormone imbalance. Anoda one na infection wey dey never treat, Problem with d womb shape or lining fit also follow cause dis problem. Sicknesses like diabetes and high blood pressure dey follow too. Emotional stress or fear fit follow cause dis problem. So Wetin woman suppose do. The woman go quick see doctor early. So as soon as she don know say she don get belle, make she quick book appointment go see doctor. Wen she don reach there, make she talk everything as e be. Make she tell the doctor the full story of her past belle wahala. Anoda thing wey fit happen if she do check-up well, she go go an ten atal so dey go monitor both her and her baby. She need take folic acid and eat well. Good diet Dey help d body and baby. No carry heavy things at all or stress. Rest Dey very important. You should follow the doctor plan. Jeje, if dem talk sey make she rest for hospital, make she just follow. Final talk b Dey sey, woman wey don pass thru miscarriage or stillbirth, fit still carry belly well and born healthy pikin. As long as she get better care and support. Early preparation and proper hospital followup na d key.